Ebiti bigufu biriho ebimuri bikye bikanyire biri omu ruhaanga. Eseeri yabyo hariyo omushozi guriho ebibaare biingi, hamezireho n'obubaare bugufu, sayidi zoona ibiri. Sayidi endijo niharetwayo ekiho.

Abakazi b'abashaija bari omu ishamba kiri nka ekisharara ekirimu emikyindo nana ebinyaatsi bigufu. Bamwe bainami nibabagara, abandi bari nk'abari kuhiinga.

Omukazi aine baaga hamwe n'ebifayiiro ebi akwatsire omu ngaro aha rubaju rwe hariho omushaija ou bakutambura hamwe akwatsire engabo omu kwahwa nibaramba omu muhanda omu maisho gaabo hariyo abaana nibazaana kandi nka ahansi hariyo ekiina kiri ahansi hariyo abantu baingi.

Motoka ehekyire abantu, rwagati yaabo beineho ekabada Kandi eseeri hariyo enkungu eriho ebinyaatsi hamwe n'emiti miingi Kandi oruguuto norw'eitaka tirwombekyire omu koransi

Ekikooko ky'amatu gari omu rubaju kiriyo nikirya obunyaatsi obugufu enyima yakyo hariyo ebinyaatsi ebiraingwa nikirya tikiine maisho tikiine mahembe tikiine mukira.

Omushaija ashutami naasheka, aha rubaju rwe mukono gwa bumosho hariho ondiijo ashutami anyigire, mukono gwa buryo hariho oyinami ariyo namubuuza enyuma ye hariyo omuserukare nabareeba enyuma y'oriyo nabuuza hariyo omukaikuru.

Amaato gari aha mwaaro gapakingire enyuma yaago omwaaro gwombekire n'ebizimbe kandi enyuma y'ebizimbe niharetwayo emishozi ebiri eriho ebishaka ebyemerize.

Omukazi ayemereire natega engaro. Omu maisho ge omu mukono gwa buryo hariho ondijo ayinami, omu mukono gwa bumosho hariyo omukazi n'abaana babiri. Omwaana omwe ajwaire busha. Enyima yaabo hariyo ekyombeko ky'amatafaari.

Orujoki ruri aha kimuri. Ekimuri kiri aha kiti. Enyima yakyo hariyo ebindi biti bitaka retsire bimuri kwonka byoona biri ebyekika kimwe. Omu rubaju rwakyo hariho ekindi ekyaretsire ekimuri.

Omuhanda gw'ebitaka bikwataine hamwe nana ogwa koraansi gurimu emotoka , aha rubaju rwa bumosho ogw'omuhanda gutari gwa koraansi hariyo amaju n'omukono gwa buryo eseeri eyogwa koraansi nihareetwayo amaju maingi aha kashozi.

Esente habandize enkumi itaano hakurataho emitwaro ebiri n'aha rubaju rwazo ahansi hariho emitwaro ebiri ahaiguru y'emitwaro ebiri hariho rukumi ahaiguru ya rukumi hariho omutwaro

Ekimuri kigufu kitemereire gye enyuma yakyo hariyo ekikondo ky'amashanyarazi biri rwagati y'omuhanda omu mbaju n'embaju hariyo emotooka na piki n'ebyombeko bihango.

Engaro ibiri zikwatsire omu bitaka Kandi hariho ebimera nibwe birugire omu itaka ariyo nabibumbabumba nana ebitaka ebirikureebeka kuba nkomubazi enyuma yeye hariyo ekyombeko .

Ebigoyi byogoshire, harimu ekyogoshire nana amaisho makye Kiri nka akatimba akokukwatisa ebyenyanja ekindi kyogwoshire nka akatimba k'okuzitiza.

Eryaato ryemereire aha nkungu y'amaizi, hariho ekitimba ekirikururugaho kihahika aha bantu ahu bemereire bingi boona beinami ,abamwe bemereire, omu maisho gaabo harimu enyanja mpango enyuma yaayo niharetwayo akasozi.

Abaana babiri bakwataine omu mabega bari omu ruguuto omu rubaju rwaabo hariyo ebiti omu mbaju zoona omu maisho gaabo niharegyerayo omukazi ayegwire ebintu aha mutwe.

Omukazi ari omu bizineesi ye aine enyaanya aha kasihaani ezindi ziri omu baafu namwo harimu akasihaani enyuma yeye hariyo ezirunzire omu miteeko n'ezimwe ziri omu butaasa kandi enyima ye hariyo ebindi bintu biri omu bubaketi n'ebindi biri omu buveera n'omu bicupa.

Omukazi ashutami aha rubaju rw'emeeza, omunaasi amukwatsire aha mukono gwe, naamupima enyima ye hariyo omushaija naabareeba kandi bari aha rubaju rw'ekyombeko

Enjoki zikozire obukuku bubiri zikwataine Kandi zitembiire aha zindi na rwagati harimu ezikukwatira aha zindi zikuretwayo zikuza aha zindi ziri aha bimuri niho zikwatiire.

Abazaani bari omu kishaayi bajwaire yunifoomu zirikushushana omwe akwatsire omupiira omunda mugyenzi we naaza kugumwaka ondiijo amukwatsire ow'omu mugongo abandi nibabareeba bari haihi kubahikaho.

Ekimuri kiri kwangashana kiine obusigo aha rubaju rwakyo hariho orujoki. Enyima yaakyo hariyo ebindi biri kurebeka omu rangi ya mutare, biri kurebeka nka ahi orujoki ruriyo niruruga.

Esihaani eri aha mukyeeka eri nana ebinyoobwa ebyempogora ebimwe bitondwiire ebindi tibitondwiire ninka ebyokuriiraho

Abaana bari omu kishaka. Harimu omwe akwatsire akati akitiire omu kanwa. Abandi nibarebeka nka abashobiirwe bari ahansi y'omuti bagukwatsire ho kandi boona bajwire kwonka niharebeka nk'abateine kibariho.

Abaana babiri bakwatsire egaari eriho ekidomodora Kandi bakikomire nana enkoba enyuma yaabo hariyo ekindi ekidomora kyemereire omu ruguuto ondiijo ari omu rubaju rw'oruguuto nareeba omukishaka aharubaju rwe hariho egaari eri ahansi.

Omushaija ashutami ahari piki ahekireho omukazi. Omukazi ahekire omwana omu mugongo, aine baga agyeriize, akwatsire n'ekiveera kirimu ebintu. Enyima yaabo hariyo omushaija ashutami omu maisho g'omushaija hariho ebitundubaare bishwekire ebintu. Enyima y'ebitundubaare hariyo amaju g'amabaati gakozire.

Abaana omwe nanywesa engaro amaizi agarikuruga omu nayikondo ondiijo nanaaba agakutoroka ahari ogwe oriyo nanywa abandi bemereire nibabareeba.

Enju eyombekire ahaiguru hari nkahariyo ekishaayi, eyombekire rwagati y'emiti, enyuma yaayo hariyo agandi maju gataire saako garimu koona kandi enyuma yaago hariyo agandi agombekire omu madaara

Engaro ibiri empango emwe erikureebeka kuba ey'omuntu mukuru ekwatsire aha y'omwana muto kandi neerebeka kuba eine nk'ekyerwaire oriya ariyo naamwetegyereza kureeba eki abaire

Amabaare maingi gashatwiire omu maisho gaago hariho rimwe rishutamiho abantu bashatu. Kandi enyima yaryo hariyo izitiro rizitiire n'enjegyere nihareebeka nka hariyo nihareetwayo ekikooko.

Edirisa rigwire omu nju nihareebekamu ekyoma kiriho sikuriini ei barikukoresa omu eirwariro kandi kiri omu nju nungi eteire erangi ya mutare ahansi hariho ahu barikukikoreseza.

Omusiri guhingire gye tigurimu kiraare, gurimu ebicoori bihingire omu layini, enyima yabyo hariyo ihamba rikwatiine ririkwiragura kandi nk'enyima yabyo niharebekayo ebicu.

OMushaija ajwaire empare ngufu kandi nana tishaati erikushushana n'empare ye. Ayemereire omu kishaayi enyima yeeye hariyo abandi abantu bari aha maju gombekire nk'eishomero.

Omushaija ashutami ahari piki aheekireho omukazi nibavuga omu rubaju rwe harimu ekibumbe ky'ekinyamaishwa ekiri ahansi y'ebikondo by'amashanyarazi biriho ebipande ebirikworeka omukuru w'eihanga enyuma yaabyo hariyo amaju gombekire omu madaara.

Ente eibiri zikomiremu ebiti omu bitsya hamwe n'enkoba omu mahembe niziraba omu ntabire. Aha rubaju rwazo harimu ebinyaatsi nana ebiti bikwataine bigufu.

Enjojo ebyami ahansi omu binyaatsi bigufu omugobora ogucumitsire omw'eitaaka nereeba omu maisho hariyo ebinyaatsi ayorekyerize kwimuka atsimbire amaju omw'eitaaka.

Ebikooko harimu ebyemereire ebindi binyami biri omu binyaatsi, aha rubaju rw'ebinyaatsi hariho emiti. Ekimwe kiriyo nikirya, ebindi nibireeba kwonka tibikurya.

Omusirukare ayemereire aine emundu, ajwaire enkofiira n'ebijwaro by'ebibara. Enyima yeye hariyo motoka. Harimu abasurikare bashutami batereine emigongo nabo baine emundu, aharubaju rwaabo hariho ondijo omusirukare ayemereire ahansi akwatsire aha motoka.

Ekinyonyi ky'omunwa muringwa kiine omukira mugufu kyemereire aha rukiri. Omu mbaju n'embaju z'orukiri hariyo amaizi. Orukiri rugyenzire ruringwa rwetorweire amaizi.

Omushaija ari aha kimeeza ataireho entiba kandi atairemu obudongo naateera amatafaari kandi entiba emwe agijwizemu obudongo ariyo naabuteema endiijo takatairemu budongo

Emiti mingi kwonka enaganagire rwagati yaayo erimu amaju agatatanire kandi gari omu mbeera zirungi ezombekire n'amabati agarikutukura obuseeri bw'omushozi hareetwayo omugyera

Enkobe eyemereire aha nkungu y'amaizi g’omugyera eriyo nereeba omu bunyaatsi bugufu enyima yaayo hariyo omugyera kandi obuseeri bw'omugyera hariyo endiijo nkungu nayo eine obunyaatsi bugufu.

Abaana baingi harimu abajwaire busha batajwaire saati bajwaire empare zonka abandi bajwaire vesiti. Kandi abandi bajwaire eburikutukura beetegire kuteerwa ekishushani. Enyima hariyo abandi beemereire omu byabo kandi n'abandi bariyo nibareeba aha rubaju.

Abashaija nibarwana kukwata ente ibiri eziri aheeru ezindi ziri omu rugo rukoriise ebiti bigufu bitsimbire rwagati yaazo harimu ezindi nte n'abandi bantu beemereire ahagati y'ente

Ebibumbe harimu eky'omuntu acwereire omu kifuba ajwekirwe ebintu bihunzire nk'eipapa ry'enkoko aha rubaju rw'enguuto hariho amahembe g'ente, aha rubaju rw'amahembe hariho ekihunzire nk'ekiibo ky'omukikaari ky'Omukama enyima yaakyo hariyo ekindi kihunzire nk'omuntu.

Omushaija ajwaire enkofiira na t-saati navuga ekigaari ahekireho ekideeya kirimu ebintu hamwe nana ekibokusi ,omu maisho gye harimu owa piki aheekire omuntu bari aha rubaju rw'ebizimbe.

Ekinyonyi kiine omunwa kyashami kiri omu maizi kirotamimu kiri aha rubaju rw'ekiti kyine amabaabi kikurire omu maizi kandi kyine amababi gari nkagomire.

Amaju gari aha rubaju rw'omuhanda gwa maramu aha maju aha hariho akaju akakye kahandiikirweho ekigambo Airtel kandi gari aha rubaju rw'ekikondo ky'amashanyarazi kikurugaho ebiwaaya bikutwara amashanyarazi omuri egyo nju.

Enyanja rwagati yaayo harimu ekizinga kyemereireho abantu baine ebiti omu ngaro babyererize enyima yaabo hariyo ogundi mukono gw'enyanja kandi obuseeri niharebekayo ebicu.